Lumtshina wesilungu, wokuhlola imikhuhlane, ehlukehlukeneyo emzimbeni womuntu. Lapho umuntu efisa ukubakwazi ukuthi kungabe kulezinto ezimkhathazayo yini emzimbeni wakhe. Bayamfaka kulo umphongolo, bamhlole ukuthi angabe elemikhuhlane emkhathazayo na?

Uhlelo lokwelapha abantwana abacikizekileyo ukuze bathole amathuba okuphila njengabanye bonke abantwana. Kuqakathekile ukuthi omama bahambise abantwana esibhedlela nyangazonke, ukwenzela ukuthi babonakale ukuthi bakhula kuhle na.

Umfanyana usesibhedlela lapho umongikazi amnika khona ukudla ukwenzela ukuthi amaphilisi awanathayo asebenzisane kuhle lokudla lokhu ukwenzela ukuthi asile masinya.

Ivinkili lemithi yesilungu, ligcwele njalo lipakitshwe kuhle imithi etshiyenetshiyeneyo eyokwelapha imkhuhlane ehlukehlukeneyo.

Abesifazane balalele izifundo abaziphiwayo balalelise kakhulu ukwenzela ukuthi baguqule impilo zabo abayabe beziphila eziqintini zabo.

Umlisa ukhanya ediniwe kangaka. Usezithela ngamanzi, ukuze azwe esibangcono, ngemva kokuba eqeda kugijigijima.,njalo esediniwe. Athi ngcono azithele amanzi azwe ngcono.